Paɣa n ʒi kuɣu zuɣu kuɣu maa nyɛla zaɣ sabinli ka paɣa maa yɛ daliya sabinli paɣa ŋo malila zabiri pam ka teebuli ʒɛ o tooni ka labtop tam di zuɣu kolba nyɛla din tam teebuli maa zuɣu ka teebuli maa nyɛ zaɣ piɛlli

Nachimbili n ʒɛ biya baani nachimbili maa tooni bin nyura kirɛt nim ʒɛla o tooni ka nyɛ zaɣ ʒiɛhi nachimbili ŋo pilila zipili dozim ka zipiligu maa zaɣ sabinli booi gilli ka kpa ninkpara bachimbili ŋo gbubila liiga dozim o nuuni ka gbubi baaji ʒiɛ o nuuni

Bia mini zaɣ kurili n ʒiya bi ʒii ŋo shee nyɛla dibu shee bi tooni ŋmani piɛla nyɛla din tamtamya ŋmana ŋo puuni bindira n nyɛ din bɛ di puuni bindira ŋo puuni shɛli n nyɛ boroboro bia maa nyɛla ŋun ŋmaai boro boro ŋo niŋdi doo ŋo nolini doo ŋo nyɛla ŋun kpa ninkpara ka bia ŋo nyɛ ŋun mali zabiri pam